Dalganne adussa gidida gita keeththe be'ishin lo'izanne malaliza keeththeni issi medhoyi diza medhora tiyettida oyde bolla daro asay attumay maccay gashey gitay ubbaykka uttidi be'ishe de'etes

Daligane keehipe adussa gidida ayifes looiza keetha giidon keehipe qoodan daro asayi ubayika issi medho koofiya huuphe bolla wootidi ubayika giiste misatiza boota maayo mayidi deates.

timirte keeththanni issi tammafe dariza asay ubbaykka pasinthane darapheza woththidi ubba asaykka oyde bolla ottedi ubba asay hasayettishe issa ssara tobetishe de7osona

Issi tammare soo masatiza gibbe woyko kesha gidoni issi lo'o keethe bootha medhora tiyetti dizayssanne ha keetheysi penge bolla dumma dumma bootha mayo mayida asati eqqidi de'etes.

Issi dhuma masatiza sohoni keehippe daro asay xibabeppe oosettiza gaammo boncho mayo woykko dunguza geetettiza mayo mayidi ubbaykka ufayettishenne guppishe dizayssi bettees.

Paydoni keehippe daro asati ubbetikka oyde bolla uttidi booththa may7o may7edi ba kushanne booththa waraqata oykkidi ba sinthane dumma dumma medhora diza tarapheeza bolla katha wuththidi uttidete

issi keehippe ayfes lo7iza keeththa gitton qoodane weyfaydon keehippe daro asay ubbaykka uttidi dizayssi eqqidi dizayssinne ba sinthane dumma dumma ciishata woththidi diza asa daro asay deees

Qoodani keehippe daro asay attumay macay gashe gitay ubbaykka issi heeran woykko issi bessani shiiqidi uttidi deees ta asatappe gede baggerakka dumma dumma gita mithati de7oosona.

qoodanni usupponappe dariza asay dizayssinne issi booththa medhora diza macashasiya issi karetha kumeththa may7o may7da macashera nam7aykka sarotetha laametishe dizayssanne hara asati be ishe de7eettes

qoodani keehippe daro asati ubbetikka issi daabbo geetettiza miishe ba sinthanne xarapheeza bolla woththidi daro asay mashshani bathanas ubbaykka ba kushe daabboza bolla woththidi deettes

issi dalganne adussa gidida keehi ayfes lo7izanne malaliza keeththa getonne qoodany keehippe daro asay attumay macay ubbaykka issi bolla shieqidi haasayishe deyoosona

dalganne keehippe lo7iza gitta keeththe gittoni oydey lo7o ogera oosetti dizayssanne daro asay ha oydey bolla uttidi hasayettishenne issay issayra zoretishe tobetishe de7etees

Paydoni keehippe daro haasay attumatinne macati ubbaykka issi dalga keeththa giddon uttidi asay ubbay hara asay hasayizayssa izgishenne si she de,es haasatu giddon issi zo,o medhora diza atte karetha kumetha may,o maydi uttides.

Kehipe gitane dalga ketha gidon qodan kehipe daro asay botha medhora diza lo'iza oyde bola ubayika utidi asay hasa'izaysa ubay ezigishene si'ishe de'etes.

Keehippe gitanne wolqama gidida keeththa giddoni asay daroy ubbay lo'iza oyde bolla uttidi ubbaykka tobbetishe woykko cugani haasa'etishe dizayssinne ezgishe daro asay dizayssi beetees.

keeththa giddon ke'hippe daro asati kumeeththa may'o homaydi ubbaykka xaraphpheza bolla dumma dumma uyettiza miishe woykko haaththe masatiza miishata woththidi ba kushenne iskiritto oykkidi waraqatani xaafishshe de'etees

Dalga keeththe giddonne nam7u addeti uttidi de7eettes haaddetappe issi addey ba sinthene waragata woththidi iskirutora haray haasayizayssa ezgidi ezgidi xaafishe deees.

keeththa giddonni keehippe qoodani daro asay ubbaykka oyde bolla uttidi yoho hasayettishe woykko zoretishe dizayssi beettees hasaykka hara asay hasayizayssa ezigishe de7ettees

issi keeththa giddon qoodani keehippe daro asay attumatinne macati ubbaykka oyde bolla uttidi asay haasayizayssa izigishenne asaza xeellishe ubbaykka siyishe de7ettes

keehippe daro asay qoodani issi keeththe gidonni oyde lo7iza oyde bolla mule asay uttidi asay madirake bolla eqqidi haasayizayssa ubba asaykka siyishenne ezigishe de7eettes

tigire kilile giddon beni wode buqura geetettiza meishatoppe koyronne asa heeran mulesoon erettida aksume tossa shuchcha woykko aksume ha wolte geetettiza miishey eqqidi deees

galganne adussa gidida wora gittonni keehippe daro asay attumay machay ubbaykka ba kushan dumma dumma miish aygidi ha gita wora gittora diza ogera daro asay hamettidi bishe de7eettes

laapun addeti keela bolla woykko shuchcha bolla uttidi deettes haasatuppe nam7u asay issi silke woykko mobale gidtonne issay issara be ishe dizayssinne ha asappe guye baggera dumma dumma lasha geetettiza keechay dizayssi weettes

Issi bazzo masatiza gade giddon issi miththappenne maatappe keexetida keethtey dizayisane ha kethepe sinthe bagara namu desha marati adhishe detes.

Issi ello haaththa woykko abba masatza haaththa matani hezdzdu asati de'etes. Issi adey ba qodhdhen dungguza mayo xaxidi ubbaykka ha haaththe matara hamutishe dizaysinne haaththeppe gede bagara dumma dumma maatati de'ese.

Dalganne dhoqateththay diza heerani woykko dhoqatheththara zuma masathiza bessanne keehippe daro asathi beni wode may7o woykko ba dere woga may7o may7di dizayssanne issi addey ha asatha misile denththishe dizayssi beththees.

keeththa giddoni issi macashiya uttada ba matani tukke izani ayfe tukke uyiza sine meeca xarapheeza bolla woththada tukke ayfe shichashe dizayssi beettes

Qoodani keehippe daro asay attumatinne macati daroti issi madho may'o may'idi issi macashya dunguza geetettiza may'ofe oosettida may'o may'ada daroyka mitha sinthen eqqidi deees.

beni wode buqura geetettiza miishatappe tigiraye kilelene beettiza aksume hawulte geetettiza tossa shuchchay oykko shuchchappe masettidi oosettida miishey eqqidi de'ees

Issi keeththe penge bolla issi booththa may'o mayda mace uttada ba kushanne dumma dumma hillanchati woykko kushe hiillanthati ooththida meishenne dumma dumma kathata wothada maciya be ashe de'awus

soho gittoni issi addeynne issi macay de7ettes issi addezi uttin issi maciya addeza sintheni ekqada ziqqi gaada addeza kushe mecisha she de7awus

ichachu macati issi keeththe sinthoni eqqidi de7eettes ha macatikka ba huphe bolla dumma dumma goosse gozidi ubbaykka karetha medho macati kumetha may7o may7idi eqqidi de7eettes ha macatoppeka guye baggara keshay keshettidi deees

Dumma dumma kushe hiillanchati woykko kushe ooson oosettida miishati de'ettes ha miishatikka dumma dumma urqatappe asay kushe hiillanchati ooththidayssinne gede baggara ayfe tukke uyiza booththa sineti de'osona

abba geetettizays woykko gita haaththey issi dalga gade bolla zen7idi dizayssi beettees ha abbafe gede baggara gitta zumaynne zuma bolla dumma dumma woray deees

daro asay issi keeththe matane uttidi deees issi aaya madabara giddonne kushe gelthada hara miish kessashe deawus qas macashe huphe bolla karetha goosse gozada miicashe de7awus

gittanne keehippe lo7iza issi keeththa gittone daro asay qoodanni ichachu tamu gidiza asay uttidi haasaetishe dizayssinne iskirtoni dabtare bolla daro asay xaafishe de7eettes

keehippe lo7iza dalga keeththa giddonne ha wodey ehida miishe woykko ha woden yida miishetappe isso gididayssa komputere geetettizayssa bolla oyddu asati uttidi ha komputere be ishe de7eettes

issi keeththa giddon qoodane daro asay karetha medho may7o may7di dizayssinne ha asay ubbaykka haasayettishe woykko tobetishe zoretishe dizayssi beettees haasati ba sinthane uyza haaththeka woththides

issi macasiya woykko issi aaya gashe naa idimmada de7awus ha idimmi diza macey sintheni dumma dumma xaafay xaafeti deees ha xaafeyka nababetishe lo7o aayeta qamma gees

xibabeppe oosettizayssa woykko dungusa geetettiza may7o may7da daro asay issi miishe duuthishe dizayssi beettes haasata geddonka duge ha tophiya kelele aysso aawa daanna dalahun kabbadaykka deees

qoodani keehippe daro asati attumay macay ubbay lo7izanne malaliza keeththe giddoni diidi ubbaykka oyde bolla uttidi ubbaykka ba kushe dhoqu wooththidi deees

ayfes beyshinne keehippe lo7iza dalganne adussa gidida haaththey beettees haaththeppe pude baggara dumma dumma woratinne dumma dumma mitha qommoti wora gitoni diccidinne aduqidi de7ees

Adursanne dalga gidida issi gade gettoni issi medho bootha may'o may'da attey ekkedinne haddezi dumma dumma ba qaala woykko kooshe asas aaththishinne haasayishe dizayssi beettes haddezappe guye baggera keehippe lo'iza keeththenne gadey deees.

dalganne aaho gidida demba giddonne keeththe keexettidi dizayssinne ha keeththatu giddon keehippe lo7iza dumma dumma cililo maatati tokketidi diccishe deees

Wolqamanne gita gitida issi abbay keehippe adussa biitta bolla dizayssi beettes ha abbassinne ha haaththas wolqama haaththas sunthay gilgele gibe geetettiza gita abbakko

Iitanne dalga gidida issi bessani keehippe daro asay ubbaykka xibabeppe oosettida dunguza geetettiza may7o bootha may7o may7di daro asay eqqidi dizayssi beettees

a wudiza naagidi keexxettida issi ginbe keetha gettoni oykko ha keeththa matani dumma dumma iita miisheta ogepfe lo7ethizanne denthiza asati ba may7o issi medho may7o may7idi kame bolla dumma dumma miishata caanishe deeet

Dalig gade gidoni issi adde eqidi hasayishe woyikko issi kita atishe dizaysi betes ha addezappe guye bagara aho denibani dumma dumma keeththati kexeti deas.

issi medho may7o mayda adde issi dalga gade gitton eqqidi ba kushe nam7a dhoqu ooththidi haddeyka haasayishe hoykko asas kiita aaththis yedees ha asappe guye baggarakka dalga gadin dumma dumma koronteti de7eettes

qoodani ichasho ashati issi ayfes keehippe lo7iza keeththa giddon uttidi ubbaykka oyde bolla otidi issay issara hasayettishe dizayssi beettees ha asatu giddon issi macaynne oyddu attumati de7osona

koronte woykko poo7iza miishe lo7athiza nam7u asati mooretida koronte woykko koyro woy gelsizayssa ooratha koronte nam7u asati geegessishe de7eettes

Gittanne dalgga gidida issi keththa giddonni hedzdzu asatti de'ettes. He hedzdzu asattappe issi zo'o may'o may'ida maccassiya ba doonani asas kushshera huphphen wottiza mishshatta oykkada hasa'ashenne kiita attashe de'awus.

asay zoretiza keeththa giddon keehippe qoodan daro asay macay attumay ubbaykka ha keeththa giddon gelidi ubbatikka zo7o medhona diza oyde bolla uttidi ubbaykka asi haasayizayssa ezigishenne siyishe dees

Issi keetha giddoni issi addey uttidi dumma dumma miisheta kaqqi wothidi bayzishe dizayssinne ha be bayzida miisheta asappe ekkishe qanxxidi tikkete geetettiza miisheta immanas qanxxishe de7ees.

issi keeththa giddone keehippe daro asay attumatinne macati ubbay eqqidinne ba sinthane dumma dumma mishile nam7u misileta wooththidi asayka miicishe dizayssinne kushe idimidi dizayssi beettes

issi karetha medhora diza atte ba huphe bolla karetha medho ora diza qoofe wooththidi ba kushen keehippe daro bira oykkidi heqqides haaddeyka oykkida biray qoodann ichachu she7o gidiza bira oykkides

issi keeththe gitton dumma dumma oydeti ooseti dizayssinne issi xarpheza bolla oyddu ayfe tukke izane uyiza booththa sineti uttidi dizayssinne keeththaze giddoy dhuma masatizayssi beette

ichashu keehi pibi'shin lo7iza attuma nayti ubbetikka issimedo may7o may7idi issimedho qoobe huphen wothidi ubbaykka uba ushacha kushe dhoqu woththidi asara salotetta laametishe de7eet

Heedzdzu addeti babo ba senthan zo7o darabeza woththidi ubbaykka uttidi deeettes hasatuppe nam7u asati issi medho may7o maydizayssanne issi asay hara medho woykko booththa may7o may7di ba kushen saate aaththidi de7e

Issi katama masatiza herani issi medho may'o mayda asaynne issi booththa medhora diza may'o mayda asay ubbaykka kesha masatizessa gidton mulekka issife shiiqidi eqqidi de'ettes.

Kehippe qodanni daro asayi ubbayikka issi katamanni tamayi keththe oyikishshinn tamayi keththe oyikishin dhayisizza asati mayizza mayoayod ubayi eqqi dizayissa nne issi asayi haa asata sinththanni eqqidi asata hasayisishshe de'ees.

ha wodezani keexettida issi keehippe lo7o keeththey dizayssinne ha keeththe sinthera daro gasheynne gita asay hamettise de7ettes ha keeththefe guye baggerakka dumma dumma midhora tiyettida keeththeykka de7ees

Ha wudeza ne keexxettida issi keehippen beyishinne lo'izanne ayfesi malaliza keeththi dizayssa beettes ha keeththidas ushachcha bagkerinne hadirsa bakken keesasora dumma dumma nam'u lo'o mithati keeththa matan de'ettes

Dalganne adussa gidida issi keeththey wolqama keeththe keexeti diizayssanne a keeththefe sinthe baggara lo'o oge oosettidi dumma dumma medhora ciyeti adussa oge oosetti de'izayssi bettees

Zo'o medhdhoni tiyetidda keththa giddoni oyiddu asay ba ayiffe bollan maraxinne getetizayissa woththidi issi adde ba kushshen edimid issi addekka kushshe nam'akka oyikidi eqqi de'etes.

Gitanne woliqama gidida keeththeyi keeththetidi botha medhdhoni tiyetidi ba ayipesoyi asayi beishshin kehippe loizayisi bota bolappe doqateththani ichchachu kushshe dariza keeththeyi keeththetidi deessi

Issi gittane dicida katama kihippe ayfes beyishin lo'iza adusane gitta kethiy kexeti de'es ha karethay sinthen woykon ketha matan cishati ciyidi woy cisha imidi de'osona

Dalganne ayyfes beishin lo7izanne malaliza keeththa giddon issi addey ba ayfe bolla manaxire wothhidi haasayishe de7es ha addezappe gede baggera issi xarapheza bolla dumma dumma ciishay uttidi de7es.

Issi keehippe lo7izanne malaliza ayfes beyishin lo7iza keeththey keexxettidi dizayssi beettees. Ha keeththeyka dhoqu giidi keexettidi dizayssanne dumma dumma mithatinne dumma dumma ciishati ha keeththe matani de7osona.

Issi githanne diccida kathama giddoni giththanne wolqqaama gidida keeththe keexeththi dizayssi beeththes; nam7u addethikka ogeni booththa medho mayo mayidi issi addey ba zokko woykko ba zokko bolla kushe wothidi eqqi des.

Lo'o woykko ayfesi keehife lo7iza keeththe gitton daro asay eqqidi woykko kesha masatizayssi zo'o medhora dizayssi asata sinthan keshi wothidayssan eqqidayssanne issi addey asa sinthan eqqidi haasayshise deees.

Issi gitanne wolqama keeththe keexettidi deees ha keeththeyka dumma dumma shuchchatoppe ashabappenne siminto geetettiza miishappe ginbettidi keexettidayssinne keeththezi dumma dumma maskotetikka gelidi deees.

issi gitanne dhoqa gidida keeththey keexettishe dizayssinne ha keeththeyka ayfes beyishin lo'izayssanne adussatethay biitta bollafe oyddu kushe dhoqo gididi keexettidi dees.

Dalga gade geddon issi keeththey woykko ooratha keeththey ginbeni keexettishe diza ssibeetes ha keeththe geddon woykko keeththe matani dumma dumma maataynne mithati deees.

issi giitta katama gedon keehippe dalganne adussa gidiza dhoqatethara diza keeththey biittafe dhoqatethay oyddu kushe dhoqo giidi keexettida lo'o keeththey de'ees

Keehippe daaro assay issi keththa giddon ubbatika attumatinne maccati issi mattan oydde bolla uttidi de'ettes.hessattape issi addey ba kushshe iidimidi azzanishe uttided.

Beni wode buqura getettiza woyikko beni wode asati mayizza mayo mayida dumma dumma asiti dizayissanne haa asatu giddonni macati baa na'a woyikko gashshe naa idimidi oyidde bolla woyikko shuchcha masatizayissa bolla detees.

NamU'u asati issi attumaynne issi machay nam'aykka ba kushen booththa miish oykkidi dizayssinne hasatuppe guye baggera issi booththa medhora diza kaamenne asatappe ushacha baggera keeththey dizayssi beettees.

Dunguza woykko xibaabefe oosettiza gammo boncho may7o dunguza geetettiza may7o maydi issi adde ba kushenni qaala woykko koishe dhoqu ooththidi asas kaththiza miishe ushacha kushen oyqidi hasayishenne ha dumma dumma kiitata aaththishe dee.

issi haakime keeththane asay saketi giidi phale ekkizasonne istouma dumma narfeta cadeti paxiza sohoni issi aayanne issi naay uttidi dizayssanne issi haakimey dabtare doyidi iskibirton xaafishe dizayssi beettees

Issi timirte keeththani woykko tamare sohoni dumma dumma asati uyde bolla uttili dizayssinne asay issi asay kallo ke'in issi adde ha attezass kushe dhoqu oththidi be ishe dizayssi beettees

Issi aakime woykko asay saketidi biidi paxiza sohoni issi aaya naa idimmada dizayssinne issi booththa kumetha may'o humayda aakimey hanaa beyishenne akamishenne dumma dumma dhaleta immishe dizayssi beettes

Dalganne adussa gidida ayfes keehippe lo7iza keeththa giddon dumma dumma asati attumatinne macati uttidi dizayssinne eqqidi dizayssi ubbaykka dizayssi issi addey karetha kumetha may7o may7di eqqidi dizay beettes.

1 asay saketid Biko akimetv pathiza woyko cadid pathiza sohon woyko akime kethan dumma dumma asatas imetiza woyko macatu geshatetha nagiza mishe asay ubbayka oykid de'es.

Beetiza misiley hayssi asi izara geliza soho woykko oge gidishin ha ogeykka dizayssi arbamince hopotale woykko arbamince gita hakime keeththa asi izara geliza sohoko.

Issi hosipitale woyikko saketida asayi akimeti akametizza keeththani ha keeththan ooththiza manigisite ooththanichchati ubbatikka ba bonicho mayo mayid ba kusheni issi addey uttidi botha waraqata oyikidi deesi

Issi dalga keethe giddon dumma dumma asati macatinne atumati dizaysi betes,ha asatappe dumma dumma asati ha wodey ehida computere getetiza mishe utidi asayi be'asheka de'esi.

qoodanne keehippe daro asay ubbaykka uttidi dizayssinne issi zo'o mayo mayida macashiya ba na'u kushe pude bolla denthada waassashe woykko yeekkashee de'awus

Asay haakimeso biidi akamettiza keeththanee woykko asay saketida asay iza narfe caatetidi paxiza sohoni issi harganchay ba huphen booththa miishe qachidi ba ichiza bessane woykko zin'iza sohoni zin'idi deees.

issi haakime keeththanni ubbaykka booththa medhora diza asati issi macaynne heedzdzu attumay ubbaykka haakimeti may7iza boncho booththa may7o may7di ba sinthan dumma dumma dhaleta woththidi eqqidee

keehippe dalganne aaho gedida oge gittora dumma dumma asati woykko daro qoodani daro asati ha ogezara dumma dumma medhora diiza may7o may7di dunguza geetettiza gammo asati ooththiza may7okka may7di hamettishe deyoosona

Keehi pe daro asay attumaynne macay ubbaykka haakime keeththa biidi haakime keeththanni ayfey xeellanas waayisizayssa hakimeti ooththidi woykko giigissin asay ubbay uttidi deees.

Issi haakime keeththani issi macashiya dumma medhora diza goozegoosse goozada afila booththa afila mayada maciya asay ichiza alga bolla uttada de'awus.

Issi zo7o may7oomay7ida zo7o medho macashiya zo7o medhora diza macashiya eqqada asa be ashe woykko haasaashe ba hophe goossen qachennani eqqada de7awas.

Gade bolla keehippe dhoqo giidi oosettida issi wolqama keeththe dizayssi beettes. Ha keeththe sinthene dumma dumma ciishshatinne dumma dumma puuteti toketidi diccishe de'oosona.

Qoodani kehipi daro asay ubbaykka goshsha miishe ba kushan oykkedey ubbaykka dhoqatethay diza biitta bookkishenne haroy kade meeci efenna mala lo'athishe de'eettes.

Keehippe lo'iza keethay keexetide dizayssi beettes ha keethay boththa medhora dizayssanne woykko bootha malati tihetidi dizayssanne ha keethe garssan issi booth medhoora diza kaame de's.

Keehippe dalganne adussa gidida gade getoni ayfes beishen lo7iza mitha cililati dizayssinne ha mithatappe giddora wolqama haaththe gogiza haaththe izara goggiza oge dizayssi beettees

issi gitanne dichcha bolla diza katamato giddonne nam"u macati oge giigissishenne oge fittishe dizayssi beettees. ha ogezara issi atteka ushacha bagge gede hamettishe deees.

Keehippe lo7izanne dalga gidida tamare keeththay dizayssi beettes ha tamaresoyka erettishin woykko ta eriza gade gidizayssi hayssika wulayta soodo dhoqa timurete keeththa gibbe geetettes.

issi gitanne dichcha bolla diza katama gitton keehippe lo7iza dumma dumma midhora diza keeththati keexetti dizayssi beettes ha katama woykko ha keeththizappe pude baggera keehippe wolqamanne dhoqa zumey deees

Gita keethe giddon oyddu asati eqidi dosona, ha asatuppe issi asayi issi asasi tamati keethe oykishn toysiza Tama toysiza mishe imishe de'esi.

Issi dalga oge gidora duma duma asati xibabepe oosetida woyko dunguza geetetida mayo mayidi ba huuphe bola bootha qophe wothidi ubba asyka gita oge hametishe de'es.

Arba mince katama geetdonne gittanne wolqama geetettiza miishe woykko gaammo adde baabbaye woykko gaammos waanna oge geetettizayssi oosettidinne dhoqo giidi beettees

issi adussanne dalga gidida ogera dumma dumma kametinne dumma dumma asati hamettishe de7osona ha kametoppe gede baggeninne oday ushachanne hadirsa baggera dumma dumma mithati de7ettes

qoodani tammanne ichashupfe dariza asati eqqidi de7ettes ha asatikka dumma dumma xibabafe oosettiza dunguza geetettiza may7o may7di ubba asay miicishenne ufayettishe eqqidi deees

Daro asati issi oge giddon eqqidi ubbaykka booththa afila may'daytinne dumma dumma xibabefe oosettiza dunguzan geetettiza may'o may'da asay ba huphe bollakka dumma dumma booththa medhoranne hara medhora diza qoofe woththidi eqqides.

Issi deres koshshizayssi lo'o oge gidishindee ha ogekka ooththanas asay ubbay ke'edi shuchchappe massedi ogeza lo'athishenne ogeza ooththishe daro asay dizayssi beettees.

dumma dumma miisheta bayziza keeththani dumma dumma miisheta penge bolla kaqqi mitha bolla woththidi issi soon bayziza aday dizayssinne issi macasha penge bollara yaada hamishatuppe shammashe de'oos

hayssi beettizayssi wolayta sooddo dhoqa timirte keeththannee woykko wolayta sooddo yumeberisiti giddonne bettizassa gidishinne ha bettiza gita keeththekka dehys dumma dumma lo'iza ogetikka de'ossana

Qoodani keehippe daro asay issi dalga keeththani oyde bolla uttidi deees haasatu giddoppe nam'u asay dummuza geetettiza may'o maydi dizayssinne issi naay dabtare bolla iskirtora xaafishe deees

Kartehtha kumeththa maayo mayida issi addey keththa giddon uttidi diizayssi bettes ha addeza sinththan kehippe lo'iza woykko wancca gettetiza mishshey xarapheza bolla uttides.

Dalganne keehippe adussa gidida gade bolla hoyddu asati eqqidi dizayssi beettes haasatu giddon nam'u macati booththa may'o maydi dizayssinne issi yadde karetha kumetha may'o maydi dizayssi beette.

heedzdzu issi medho karetha may7o kumetha karetha may7o may7da asati oyde bolla oottidi haasati giddofe issi asay ba kushen asa kooshe dhokku ooththidi asako gaththiza woykko qaala dhoqara asako gaththiza miish ba kushen oykkidi haasayishe deees

Issi keeththe woykko dalgga keeththe gidoni assay dumma dumma assay maccay attumma dumma dumma medhora dizza mayyo mayidi ubaykka keeththa gidon maatha masathizayssa woykko maatha lallid ubaykka eqqid dees.

Issi addey karetha kumetha mayo maydi dizayssinne ha addezappe ushacha baggeninne hazirsa baggenikka nam7u asati issi medho may7o maydi de;ettes ha mayo mayiza asati asas pirda pirdiza woykko pirdanchata geetettes.

Keeththa giddoni issi medho may7o may7da woykko kumetha issi medho karetha may7o may7da asay ubbaykka ba kusheani waraqata woykko dabtare oykkidi oshachcha kushe dhoqu ooththidi de'eettes.

Issi ooso keeththane nam7u addeti oyde bolla uttidi de7eettes ha addetikka ba sinthan eskibrtonne waraqata oykko booththa waraqata woxxidi ha nam7u asati waraqata xeellishe de7ettes.

issi pirde woykko asasi pirde faradiza asati mayza woykko pirdanchati may7za karetha may7o mayda nam7u asati oyde bolla uttidi deettes hasatuppe issi asayka daasayishe deees

Asa sarotetha naagisiza asati woykko issi dere woy issi heeray saron daana mala asa naagiza asati woykko pooliseti issi medho may'o kumetha may'o may'di ba huphe bolla issi medho qoofe woththidi oge hametishe de'eettes.

Iita miishe woykko oge bolla wodhdhida dumma dumma miisheta ogeppe denthizanne lo'athiza issi wilqqama kaame ngiddon asati ha iita miishata ogeppe lo'athishenne kaame bolla caanishe de'etersi.

issi heera geeshshateththa naagoy wana miishshe woykko koyro miishshe giidishshin dumma dumma woykko zo'o medhdhora diza may'o may'idda heedzdzu attimati heera geeshishinne ha heera bolla diza iita miisheta kaame bolla caanishshe de'etees

issi addey kumetha issi medho may7o may7di ba kusheni kallo woykko gatuma oyqidi eqqidi dees haddekka issi dere naagizayssa woykko asa sarotetha naagisiza asati may7iza may7o maydi eqqides

Issi asay toophphiya giddon dizayssa woykko toophphiya asa gididayssa qoncisiza miishe woykko payda geetettiza hawodey ehida miishe issi addey utti xaafishe dizayssanne issi naay uttidi xaafettishe dizayssi beettees.

issi keehipe lo7izanne malaliza keeththe giddon nam7u addeti uttidi oyde bolla uttidi ba sinthanne uyettiza haaththe nne dumma dumma ciishata woththidi issi addezi ba kushen asas kooshe woykko qaala dhoqu ooththi aaththiza miishe moykkidi de'es

issi keeththa giddonin nam7u macati eqqidi karetha may7o kumeththa may7ida issi macashsenne karetha qoofe ba huphe bolla woththida macashiya nam7u macati ba kusheni booththa waraqata oyqqidi eqqidettes

Qoodani keehippe daro asati attumatinne macati ubbaykka ba sinthan uyiza haaththe wothidi ubba asaykka issay issara haasayettishe tobetishenne zoretishe de7eettes.

Qoodani keehippe daro asati,ubbayka booththa mayo mayidi,darotika booththa qoofe be huphen woththidi,daro asay dinxe woyko kooshe dhoqqu histi haasa'iza miisha be sinthen woththidi haasa'ishe de'ees.

daro asay ba kushen bandira dhoqu ooththi oykkidi ubbaykka booththa mayo maydi maarane eqqidi dizayssinne issi itophiya dere aysso aawa doktore abi aymidiy ha asatura dizayssi bettes

dalganne adussa gidida issi keeththa gidone daro asay attumay macay ubbaykka uttidinne zoretishe dizaysi beettes ha asatikka ba sinthan xarapheza bolla dumma dumma haththatanne dumma dumma uyettiza miishata wothidi de'eettes

Daro asati issi keeththa gitun ubbaykka eqqidinne issay issara salantishenne sarotetha laamettishe dizayssi beettes haasayka ubbay ufaetishenne miicishe de'eettes.

issi xibabeppe oosettida dunguza geetettiza may7o mayida atte ba qodheni bubbothara diza dunguza xaaxidi ba ushachcha kushe dhokku wooththidi asas hasayishe woykko ba qaala aaththishe deees

Qoodan keehippe daro asati attumatinne macati ubbaykka booththa mayo mayidi ba kushen booththa bandaram asatiza miishe mitha bolla kaqi oykkidi ubbaykka oge hamettishe de'ettes

Issi heran diza asay ubbayka ke'id asay Botha mayo mayid giste misiley diza mayo mayid hu'e bolla bootha qope wothid dumma dumma ethiopia bandirata oykid ubba asayka uafe'etishe de'es.

Dugeha kilile aso aawa dugeha tophiya kilile aso aawa Dana xila'on kebede ba qodhen botha mayo xaxidi karetha mayo Mayidi ba sinthan duma duma cishata wothidi uttides

Issi bootha medhora diza kumetha mayo mayida addey ha mayo bollaka giste misile dizayssi ba sinthani asas kushe dhoqqu othidi gathiza miishe wothodi qoodi maagata aathishenne haasa'ishe dees.

qoodani keehippe daro asay ubbaykka giste doorite giza misile may7o may7di ubbaykka booththa may7o may7di ba kushe bolla tophiya bayndera dhoqu ooththi oykkidi de7oosona

Qoodanne keehippe daro asay ubbaykka giste misilara diza booththa mayo may'idi ba huphe bolla booththa qoofe woththidi ubbaykka itophiya bayndara ba kushen oykkidi daro asay dizayssi beettees.

qoodane keehippe daro attuma nayti issi asa caanniza woykko dumma dumma miishata caanniza kame bolla uttidi ubbaykka booththa may7o may7idi ba kushanne itiophiya bandira woykko tophiya bandira dhok wooththi oykkidi de7eettes

qodani keehippe daro asati ubbaykka ba kushiya udimidi eqqides hasatu giddon beettizayssikka duge hatophiya kelele aysso awa daanna xilahun kabbateykka hasatu wura eqqidi deees

Issi dalganne githa giddida keeththa giddone qoodani keehippe daro asati attumatinne maccati ubbaykka ba kushani dumma dumma mishata oykkidi ubbay issay issara zorattishinne tobbetthishe haasayttishe de'etees.

Keeththe giddoni keehippe daro asay keehippe ayfes beishin lo7izanne malaliza keeththa giddon attumay machay ubbaykka eqqidinne hasayetishenne zoretishe dizayssi beettees.

issi dalganne lo7iza keeththe giddon qoodan keehippe daro asay attumatinne macati de7eettes haasatu giddofe daro asay eqqidi dizayti uttidi diza asata bishenne asatara haasayishe deees

Issi ayfes lo'izanne malaliza keeththe geton daro asay uttidi ha wodey ehidayssa woykko komputere geetettiza miishin be ishe deees ha keeththe giddonka heedzdzu addeti hamettishe de'oosana

Keehippe gittanne dalga gidida keeththa gitton daro asay uttidi dizayssinne daro asay eqqidi ha asara hasayettishenne zoretishe issay issara qofa laamettishe deees.

Gitanne ayfesi lo'iza dalga keeththe gettone oyddu asati eqqidi de'ettes haasayka ubbay issay issara ubbaykka haasayettishenne zoretishe dizayssinne issi addey ba qanthe bolla kushe weththidi eqqides.

Hezhzhu assati nam'u attumattinne issi maccay ubbaykka issi medhdho mayo mayidi ubbaykka shuchcha bolla uttidi dettes.

Dumma dumma asathi issi keeththaa giddoni uththidi zoreththishe woykko haasayeththishenne ezggishe dizayssi beeththees; ha asathu giddoni issi issi asathi asa sarothetha naagissiza asathi mayida maayo maayidi de7eeththes.

Issi dalganne wolqama gidida gitta keeththe gitoni asa sarotetha hoykko asi oyettenna malanne dumma dumma asay asa bonqenna mala naagiza asa sarotetha naagiza asati ubbaykka uttidi zoretishe de'ettes.

asa sarotetha naagisiza asati woykko poolise geetettizayssi daro keehippe qoodani daroy oyde bolla uttidi dabtare doyidi iskifitoni asi haasayizayssa ubbaykka xaafishenne ezgish de7eettes

dalga aspalte geetettiza okke ooteti dizayssanni issi asa sarotetha naagisiza woykko dere sarotethanne heera sarotetha naagisiza adde kumeththa may7o may7di ha ogezan eqqidi de7ees

Dalga ogey gede baggara dizayssinne ha daro asay eqqidi dizayssi beettees ha asatu sinthani issi asa sarotetha naagisiza poolisey ba kushe dhoqu ooththidi asara sarotetha laamettishe deees

issi keehipe ayfes lo'iza keeththe giddon heedzdzu asati de'eettes hasatuppe issi addey asa sarotetha nagisiza woykko issay issara oyettanna mala dere sarotetha naagisiza asay kumetha mayo maydi eqqides

Issi booththa may,o mayida attey ba kushanni asase kooshe oykko qaala dhoqu ooththi gaththiza miise oyqidi haaddezi eqqidi haasayishinne asasee kiita aaththishe de,ees.

Nam'u asa sarotetha naagisiza asati woykko assay issara oyettenna mala asa naagiza pooliseti eqqidi dumma dumma asata sinthani booththa waraqata nababishe de'eettes.

Issi gitanne diccida katama gettoni asa sarotetha woykko heera sarotetha naagisiza dumma dumma asati ba boncho may7o maydi hu7he bolla booththa qoofe woththidi ubbaykka ogera hamettishe de7eettes.

Issi keeththe giddon asa sarotetha naagiza asati mayza may7omayda daro asay ubbaykka uttidi zoretishenne haasayettishe dezayssibeettees ha asatikka ubbay hara asay hasayizayssa ezgishe dees.

Issi karetha kumethaay mayida adey xarapheza bolla uttidi ba matani duma duma woyko tophiya bandira wothidi ba sinthani haatha uyizaysa wothidi uttidi hasa'ishenne kita athishe de', es

issi kumetha karetha may7o mayta addey uttidi ba sinthani dumma dumma kooshe woykko qaala dhoqu ooththidi aaththiza miishen woththidi ba kushe ushacha koshe dhoqu ooththidi issi addezi haasayishe woykko kiita aaththishe deees

nam7u addeti keehippe lo7iza woykko xibaweppe oosettiza dunguza geetettiza may7o maydi ba kushani nam7u addeykka xambaro woykkidi dunguzafe oosettida qoofe ba huphan wothidi ubbetikka eqqidi de7eette.

Gitanne dalga gidida abba masatiza dummma dumma haaththa yeloy dizayssa matani mithay haaththe giddon diccidi dizayssanne daro keehippe gitta mithati pude baggenne duke baggeni de'eettes.

qoodani keehippe daro asati dumma dummadora diza may7o may7di issi dalga keeththa giddon uttidi asay zooretishinne haasayettishe dizayssi beettees haasatu giddoppe si zo7o may7o may7ida addeyka beettees

qoodani keehippe daro asati ubbaykka xibabepfe oosetteda dunguza may7o kumetha may7o may7di dizayssinne ha asata giddoppe issi adden ba kushiyanne qoofe oykkedi asay ubbay ziqqe giidi okkidi dizayssi beets

issi karetha kumetha may7o mayda addey ba kushen zo7o medhora diza nam7u miishata oykkidi ha addezi haasayishenne miicishe dizayssi bettees haaddezasi ayfey nam7ikka pude bolla xeellishe deees

issi keeththa geddoni keehippe lo7izanne malaliza dumma dumma madhora deiza tammu gidiza bandirati mitha bolla qaaphettidi dizayssinne habandaratuppe pude baggera issi medho xoofe dizayssi beettees

Issi kumetha may'o ummayida atte garsara booththa may'o ummayidayssi hawudey ehida miishe geetettiza komputereyssa woykko komputer geetettiza miishe ba sinthan wothidi issi ushachcha kushe denthidi ha addezi haasayishe deeas.

Daro asati issi dalga woykko aaho gade giddon eqqidi de'eettes ha asatuppe issi booththa qoofen ba huphan woththida attey issi asas waraqata woykko booththa waraqata bolla xaafettidi diza miishe inmishe deees.

issi gittanne wolqama gidida mitha garsani daro asati eqqidi de7ettes asatuppe issi addey ba kusheni dabtare oyqqi dizayssinne issi addey dabtare bolla eskibritoni xaafishe de7ees

nam7u gaammo cimati booththa afila oykko gaabe geetettiza may7o may7di nam7aykka beni wode boqora geetettiza xambaro ba kushan oykkidi dunguza qoofe woththidi nam7u addeti eqqidi de7eettes

nam7u addeynne issi macay eqqidi deees ha asatuppe issi addey ba kushen dabtare oykkidi iskirton xaafishe deees ba huphe bollaka qoofe woththidi deees ha heedzdzu asatuppe guye baggara dumma dumma mitha puuteti deees

issi karetha madhora diza adtey eqqidey asas kooshe woykko dumma dumma qaala dhoqu ooththidi gaththiza miishe addeza sinthen dizayssinne addezi dumma dumma qoodi maagata woykko haasayata asas gaththishe deees

Keehippe daro asati ubbaykka eqqidi dizayssi beettees ha asatu giddon booththa kumetha may7o mayda issi macashinne duge ha tophiya kalele aysso aawa daanna dilahunke bedeykka ha asatura eqqidi deees

oyddu attuma asati ba qoodhen xibaabefe oosettiza dungusa geetettiza may7o xaaxidi arbamince katamanne ayirey uttiza sohon woykko ayirey uttana mala oosettida sohon ubbaykka eqqidi de7ettes

ogey dalga oge oosettishe dizayssara usupun attuma asati hamettishe de7eettes ha attuma asata goyrakka hara asay hamettishe deees ha ogeppe ushachchanne hadirsa baggera dumma dumma muuzeynne dumma dumma mithi deees

qodani keehippe daro asati ubbaykka xibabeppe oosettida mayo mayidi ba qoofe kushe bolla oykkidi ba sinthan daabbo woththidi uppetikka eqqidi huphe ziqqe ooththidi de'ettes

Issi polooshite geetettiza miishafe oosettida issa geettonne keehippe daro asay eqqi dizayssanne ha asatu giddonni dugge ha tophiyakilile ayso aawa daanna dalahon kebeteykka kumetha karetha medhona diza may'o may'di eqqidi deee.

Qoodanni ichasho gidiza asati issi aaho hoykko dalga gade giddon oyde wooththidi ubbaykka oyde bolla uttidi ba kushe nam,u kushe shiishi oykkidi issi heera haraso be ishe ubbaykka de,ettes.

issi keehippe lo7iza dalganne adussa gidida keeththa giddoni issi booththa may7o may7da adde eqqidi de7es haaddezappe guya baggara dumma dumma cilile7o maatatikka de7osana

Issi giya gidon keehippe daro asay atumatinne mac'ati, dumma dumma so medosati paratinne baqulot dumma dumma ubayaka issi giya gidon dizaysanne dumma dumma kushe holilanchat othida mishat giyan bayzetishe dizays betes.

Gitta gididanne ayfes be ishin woykko xeellishinn keehippe malaliza keeththa giton qoodanne keehippe daro asay ubbaykka ufaetishinne meecishe issi miishe be ishe de'ettes

keehipe ayfes beyishin lo7iza issi keeththe gitoni daro asay attumay macay gashey gitay ubbay addey macay ke7i uttidi ubbaykka hara asay haasayiza haasaya siyishenne igishe ubbati de7ete

Daaro assay attumattinne maccati ubbayka oydde woththidi oyddeza bolla uttidi ubbayka zoretishenne hasa'etishe de'ettes ha asatuppe guyye baggara dumma dumma miththatika de'ossona.

Issi deres woykko issi heera asas koshshiza miishshatuppe koyronne waanna gididay koronte poo'o gidishin dumma dumma asati koronte lo'aththishenne korontey izara aadhdhiza shuboy moorettidayssa asay giigisishe de'es

Issi aaya gashe naara uttada ba huphe bolla zo7o medhora diza goose qachada issi gashe naa oykkin issi haakimiya gashe naas hasheni narfen caddashe de7awus ha macasheyakka oosoy haakimetetha woykko asa naata gasheti saketishin narfe caddawus.

qoodani keehippe daro asa issi heerappe hara heera woykko issi bessappe hara bessa caanidi gaththiza dumma dumma kaameti dizayssinne asayka dumma dumma asay hamettishe dizayssi bette

issi giya giddon dumma dumma miisheta giyane zal'iza asati de7ettes ha asatikka ba huphe bolla awa ashshiza dumma dumma zanxila geetettiza miishekka oykkedi asay bayzishenne shemmishe de'ees.

Goodani keehippe daro booththa medhora diza asati issi ayfes lo7iza keeththa giddoni uttidi dizaytinne eqqidi dizayti ubbaykka issi issara haasayettishe deizayssa bessees.

Asa issi sohoppe hara soho gaththiza heedzdzu toora hamettiza bacaje geetettiza kaame giddone asay issi asay utti dizayssinne issi macay habacaje matani eqqi dizayssi beettees.

daro asay issi gitta mitha garsan uttidi ubbaykka duma masatiza bessani asay issison shiiqidi uttidayssinne asay issay issara haasayettishe dizayssi beettees

Issi asy keehippe lo'iza bessan woykko dhoqateththay diza heran gitta wolkam haaththe gogiza haaththeza dunan booththa mayo maydda astti haanettishe dizaysanee issi addey be nam'ukushshe dhoqqu ooththidi eqqidaysi betes.

dalganne adussa gidida aaho oge giddoni heedzdzu nayti booththa woykko zo7o medhora diza para ba kushen oykkidi ubbetikka para issi nay kooridi togishe dizayssi beettees

Dalganne adussa gitida ogenne qoodanne usuppon attumati eqqi dizayssi beettees hattumatikka ubbaykka ba kushan booththa miishe oykkidi ubbaykka booththa may'o may'di eqqidettes.

Issi medho woykko bootha mayo mayida atumati ubbaykka oge bolla eqqidi dunguza geetetiza mayo mayidi ubbaykka guupishenne ufa'etishe de'etees; issi addey ha asata misile denthishe de'es.

aho woyikko daliga gade gidon issi adusa macasiya eqada ba huphphe doya woththada hashe bolla xibbabepp oththetida mayo hashshe bolla woththada dunguza mayo mayida eqada de'awus

Ayifeni loishini beiza xosa meedhowoyikko xosi medhida sohoni woyikkodhoqa zuma garsani oyiddu atima nati botha medhara diza mayo mayidi ubateka ba kushe dhoqu otidi ufaytishe deates.

Gitanne elo dalga gidida haththa gidon daro asat mecetishe de'etes. Hatheppe gede bagara gita wolqama zumaynne dumma dumma medosat de'osona.

Issi wora masatiza woyko zumayka dizawora giddora asati ba kushen kalo oykidi issi zo'o mayo mayida adey huphe bolla qobe wothid hara asatika hametishe betetes

Adussa oge giddon ussuppun asati eqqidi de'etes. Ha asatuppe ichchashshu asati issi medho booththa mayo mayidi ba kushen dumma misile gididayssa oyqqidi eqqidetes.

Issi ahonne dalgga gidida gade gidon issi qorqqoro keeththy kexiti de'izayssanne ha keeththeppe oshachanne hadirssa bagara dumma dumma Gita miiththati woykko barzzafe getetiza miiththati de'etes.

Dalgga gade giddon issi maccasiya booththa mayo mayada eqqadus ha maccayippe guye baggara issi gitanne lo'izanne gita miththay dizayssine ha miththape guye baggara daro worati de'es.

gittanne dhoqatethay diza heerane heedzdzu asati booththa medho may7o may7di issi addezi booththa miishe ba kushin mitha bolla kaqqidi loqu woththi oyqqidi deees haasatuppe guye baggerakka hara asati deyoos

Issi zo7o qonxa woykko issi zo7o may7o mayida macashiya asa caaniza oykko asa issi bessappe hara bessa gaththiza booththa medhora diza kaame bolla ke7ada nam7u kushe dhoqu ooththada eqqadus.

dalga gade woykko aaho gade giddon oyddu asati booththa may7o humay7idi eqqidi de7eettes ha asatuppeka guye baggera daro asay ha dalga gade giddon hametishe deees

issi dhoqatethay diza woykko dhoqu gida zuma heerani dumma dumma keeththeti dizayssanne ha keeththetu matani dumma dumma barzafe geetettiza gitta mithati dizayssi beettees ha zumafe gede baggarakka bollan shaaray beettes

issi dalganne aaho wora gidora keehippe lo7iza may7ota woykko booththa medhora diza may7o may7di ba huphe bolla booththa medho qoofe wothida asati ubbay wora giddora hamettishe deeette

Issi macashiya karetha may'o may'ada ba huphe bolla booththa qoofe woththada bollara kushe nam'u kushe dhoqu ooththada keehippe lo7iza gade giddonne woykko guyera dhoqa zumay diza sohoni eqqada de'awus.

Beni buqura geetettiza miishatuppe gondale tooranne maahe ite geetettiza miishe issi keesha woykko lasha bolla qaapheti dizayssinne issi karetha may7onne garsera xibepfe oosettiza dunguza mayda macay dizayssi beettes.

Tamare nayti tamariza sohoni issi timirte keetha giddoni Keehippe daro asayi maran maran eqidi ubbayka ha wodey ehida misha woyko fayda getetizaysa asay mazagabetishe de'esi.

Qodani kehippe daro asay atummati macati gitati gashetinne kehippe daro asay issi denba gidoni ubayika tamareso masatiza soni maran maran eqidi deates.

Issi thimirththe keeththani woykko thamaare sohoni qoodanne keehippe daro asay aththumey macce ubba thamaare issi medho may7o may7idi ubbay maaran eqqi dizayssanne issi booththa camma aaththida asthamaare asathu mathan woykko naathu mathan eqqidi de7ees.

daro asay qoodan maaran eqqedi de7eettes hasatu giddon issi issi asay koretha kumetha may7o may7idi ba kushan hawode ehida miishe silke geetettidayssa oyqqidi maaran eqqedi de7eettes

Keeththa giddonne keehippe daro asay attumatinne macati ubbaykka de'eettes haasatappe oyddu asati uttidinne daro asa skirtoni dabtare bolla xaafishe de'eettes.

Issi dalganne adussa gidina keeththa gitton keehippe goodan daro attumotinne macati zo'o medho may'onne dumma dumma hara medho may'o may'di ubbaykka maarani eqqidi maskabetishe woykko xaafettishe de'ettes.

timirte keeththani issi medho may7o may7ida tamare tamariza nayti hawadey ehida tophiyasi waannanne ubba asi ekkanas bessiza payda geetettiza miishe daro nayti maaran eqqidi xaafettishe deeettes

Asay ubbaykka maaran key eqidi attumay macay kehippe qoodan ichaachcho tamufe tariza asay maaran eqqidi dumma dumma miishe xaafettanas tara naagishe asay saa'alfenni woykko maaran eqqidi deees.

kehipe dalganne atussa gidida sohonne daro asay maaran ekidi hawodey ehida woykko tophiyan issi asin dizayssa qonceiza woykko payda geetettiza miishe ekkanas asay xaafetishe deees

Ussupun asati ubbaykka ba kushani bana erisiza matawoqa oykkidi issi addeynne oyddu woy ichchachu maccati ubbaykka oyde bolla uttidi de'etes.

Keeththa giddon asay ba kawo dooranas mazagabettishe woykko xaafettishe dizayssinne issi xaafiza addey uttin issi adden ha merca woykko kawo dooranas waraqata ba kushen faramidi ekkishe dee.

Qodan kehipe daro asati esiporte otanas oge bola ke'idi dizaysanne issi adey koshe dhoqu otidi atiza mishi be kushen oykidi hasa'ishe dizaysi betes.

Kuwasse ka'zza bessan woykko kuwasse ka'zza sohoni nammu' dumma dumma medho mayida nammu' cuggathi kuwasse ka'she dizayssi bethes. Ha kuwasse ka'zza nayttikka ubbayka ba bolla ho'athanas woxishe dethess.

Toho kuwaase ka'iza kuwaase kassa bessanii woykko kuwaase kayiza sohoni nam'u hara hara medho mayda nam'u kasanchati kuwaase kaayishe dizayssinne issi zo'o medhora diza may'o mayda asay eqqidi asata bessishe deees

kuwaase ka7iza bessani woykko kuwaase ka7iza soonii gelidi kuwaase kaa7nas dumma dumma nayti kuwaase kaanappe sinthen ubbekka ba bolla ho7ethanas woxxishenne isporte ooththishe de7etes

paydoni keehippe daro asati ubbaykka ogen kehi eqqidayssinne issi naay wanca geetettizessa woykko issi asay kowase cugay ka7i xoonidi anjos woykko asay immiza al7o miishe ba kushen oykkidi eqqidettes

kuwase ka7iza medani daro nayti attumatinne macati ubbetikka kuwaase toho kuwaase ka7ishenne ba bolla ho7eththanas woykko bolla minthethanas ubbaykka isporte woxxishe dizayssi beettees

Issi ku'ase ka'iza ku'ase medan woyiko ku'ase ka'iza sohon daronayiti wolaita dicha ku'ase kasanichti ma'iza mayo mayidi ubayika ku'ase ka'anasi gigetishe de'etes

Qodani kehippe daro asati eqidi asay lo'o oththo oththishin kuwasse ka"iza cugati ka'ishinine woyikko kuwase ka'idi xonishin asatas imetiza bonchcho woyikko anjo getetiza wanca oykiddi eqidi detes

daro asay eqqi beyisin issi gashe naay zo'o medho diza mayo maydi kuwaase shocishe dizayssinne keehippe daro asay keeththa giddon eqqidi ha kuwaase shociza naa beyishe de'eettes

issi kuwaase kaa7iza sohon woykko kuwaase kaa7iza bessani kuwaase kaa7iza nayti ubbaykka kuwaase kaanappe sinthin bolla ho7ethanasi ubbaykka bolla minthetho woykko isporte ooththishe deettes

Kuwaase ka'iza cugati ubbatikka kuwaase kaanasi kuwaase kaa'iza soho gelanappe sinthe ubbaykka maarani eqqidi de'ettes ha ka'iza cugati ubbaykka macanne issi attume asata giddon de'ees.

Keipe wolqamanne dumma dumma biittata bokkanas woykko keipe gitta hollata bokkanas go'iza kaamey dumma dumma kaamey ba zodhey woykko ba qoodhe dhoqu ooththini eqqedi des.

issi ha wodey ehida miishatoppe kaame geetettizayssa gidishinni ha kaameykka zo'o medhora diza kaame oykko korontefe ha wolqa ekkidi ooththiza kaamey beettees

issi keeththa giddon asay ba bolla minisanassinne ba bolla ho7eththanas isporte ooththiza miishata woykko hawodey ehida miishey bolla issi macashiya eqqada woxxashenne ba tohu qaaththashe de7awos

keehippe dalganne adussa gidiza dhoqa zumaynne dhoqatethay diza gatera nam7u ogeti ziqqaranne dhoqara ooseti deees ha ogezara dumma dumma kaameti ushacha bakkenne hadirsa bakke hamettishe deyo asana

dalganne adussa gidida issi ogera woykko ayfes keehippe lo7iza ogera nam7u gashe nayti nam7u toora hamettiza saykile geetettizassa laaggidinne ha ogezara nam7u nayti bishe de7eettes

Dalganne adusa gidida oge gidora daro asay nam'u tora hamutizayissa saykile getetizaa mishshe assay togidinne ubayikka ha ogezara lagishshe dizayissi bettes

issi lo7iza gita katama geddon oyddu asay eqqidi dizayssinne ha asappe guye baggera ayfes lo7iza keeththey dizayssikka beettees ha asatu sinthan hawoday ehida kaame gashe kaamey dizayssinne kaameza bolla dumma dumma ciishay deees

Issi dalga gade gettonin keehippe qoodani cora gidida asay ubbaykka dumma dumma medhora diza may7o may7idi ubba asaykka maarane eqqidi de7ees.

Issi miishe woykko boorata deheexo miisheta caaniza kaamey yiidinne nam'u boorata asay ha kame bolla issi heerappe hara heerawoy issi bessappe hara bessa efanas ukame bolla boora caanishe de7eettes

Gittanne wolqama dalga abba bolla issi attuma na'ay ha abba bollara hamettiza miishe woykko jalba woykko ugolo geetettiza miishe bolla uttidi abba bollara hamettishe de'es

gita woykko diccida dere giddon dumma dumma deexo miishata caaniza ha wodey ehida miishatoppe baabure geetettizayssi haha baabureykka nam7ufe darizayssi eqqidi deees

Qoodanin oddukune gidiza soho medoosa geetettiza meeshetappe hareynne baquloy ubbaykka ba zokku bolla dumma dumma meesheta asay caanini caani ekki bishe deees.

keehippe daro asay issi ogera daro kaame dizayssinne gita keeththe dizayssa sinthera asay dumma dumma miisheta caaniza miishe bolla caani ekkidi dumma dumma miisheta bishe deees

Issi dalga oge giddora woykko ogeza giddora addey gaare geetettiza woykko hareni issi deexo miishata xaannizayssa hare gaare bolla mitha dumma dumma mithata caannidi ekkibishe deees.

Issi adussanne dalga gidiza oge giddoda nam7u asati issi attumaynne issi macay nam7u tohora hamettiza saykile geetettiza miishe nam7aykka ha ogezara laaggishe de7ettes.

Daro asay atumatine maccati issi kehipe ayfes lo'iza keththa gidoni de'etes ha asatu sinttan duma duma cishatine asi uyiza haththati taraphe woykko tarapheza bolla uttidi de'es.

keehippe wolqamanne gitta gidida keeththey keexettidi deees ha keeththeyka sa7a bollafe woykko biitta bollafe dhoqatethay tammanne ichachu kusheppe darizayssa dhoqu giidi keexettidi de'es

keehippe lo'izanne adussa wolqama gidida keeththey shuchchafenne dumma dumma ashawatoppe dumma dumma simintotoppe ooseti de'ees ha keeththes sinthe bagara dumma dumma mithatinne dumma dumma ciisha qommoti deyoosona.

issi keehippe lo7iza dalga keeththan woykko dalga gade bolla issi medho malara diza keeththey keexettidi biitta bollafe dhoqatethay woykko adusatethay gita gidida keeththey keexettidi deees

keehippe gitanne adussa gidida issi wolqama keeththe lo7o medhora tiyettidi dizayssi woykko lo7o malara zo7o malara tiyettidi dizayssi bettees ha keeththa dhoqatethaykka biitta bollafe keehi adussa

Issi gitanne adussatethay dhoqa gidida ha wode keeththey keexxettidi dizayssinne ha keeththey dumma dumma madhora diza qalame tiyettidi dizayssi beettes ha keeththi matanka dumma dumma mithatinne maatati de'etes.

keeththa giddon keehippe daro asati dizayssinne ha keeththa giddon issi addey eqqidi issi macasiyo waraqata denthi ba kushen oyqqidi dumma dumma miishe nababishenne yootishe dees.

Heedzdzu keeththey gitanne dhoqqa gidida keeththey keexeti dizayssinne ha keeththeza bolla xuufey xaafetidi dizayssi beettees ha xaafeykka nababetishe tammu kushe koyro ciga giza xaafey xaafetidi de'es.

Gitta keeththey issi gita kataman keexettishe dizayssi beettees ha keeththeyka sa'a bollafe woykko biitta bollafe adussatethay dhoqatethay tammu kushe woy udduf kushe gidizayssa dhoqu giidi oosettidi deees.

Issi diccida derene woykko gitta diccida kataman dumma dumma qoodan keehippe daro keeththe issi medho daro keeththey keexettidi shuchchafe dizayssi beettees.

Dalganne gita keeththe giddonn keehippe qoodane daro asay ubbaykka karetha medho moy'onne dumma medho moy'o moy'idi ba sinthani tarapheza bolla dumma dumma ciishata woththidi ubba asaykka eqqidi deees.

Tamareso mosatiza issi dalganne ajussa gidida sohone dumma dumma oydeti dizayssenne dumma dumma xarapheti dizayssi beettee ha keeththa giddon daro asatikka oyde bolla uttidi de'etes.

dalganne gita gidiza issi keeththa gitton beshin ayfesi lo7iza keeththa gittoni daro asay maaran eqqidinne dumma dumma haasaya siyishe dizayssinne asay hara asa haasaya ezgishe de'ees

Booththa qoofe ba huphan woththida addey xibabe oosettida dunguza geetettiza may'o ba godan xaaxe deye ba kushan kooshe dhokku ooththidinne asath gaththiza miishe oyqqidi eqqidi deees.

Kareta adde karetaa kumeta ma'iya maydi ba kushan asas kooshe woykko qaalaa xoqqu oottidi asiza miishsha oykkidi ha adde qoodi maagata woykko qaala shiishota haasayishininne kiitaa attishsh deees.

Issi boththa maayo mayida addey zoo addey eqqidi hassayishe dees ha addezappe guuye baagara dumma dumma miththati diccishshi miththa putteti diccishshe deettess.

Gita kethey kexeti dizays betes, ha kethayka tamareso gididaysa qoncisiza bootha medhora xafetida xufey Des, ha xafeyka nababetishe karetha gamo 2tho detha timhrte ketha getetiza cafe xafetid Des.

Keehippe wolqamanne Gita gidida keetheyi gitta woyko dhoqatetharan adusatethayi bitappe hezdzdu kushe dhoqu gida ketheyi kexetishe dizaysi beetesi .ha keetheyka buro osetishe kumenashn ooso bolla dizaysi beetesi.

issi dhoqa timirte keeththani tamareti aqiza sohoni heedzdzu tamareti ba iza bolla aaqiza oyde woykko aqiza alga bolla ubbetikka issi medho may7o may7di uttidi de7oosona

issi karetha medho mayda issi karetha medhora diza may7o mayda issi karetha macashiya eqqada issi addey asas kooshe izara dhoqu ooththi aaththiza miishe oyqqin ha maciya kiita aaththashe woykko haasayashe de7awus

tamareti tamariza timirte keeththan cora woykko daro tamareti ubbaykka oyde bolla ottidi macatinne attumati ubbay ba timirte qommota woykko tamare qommota tamarishinne dabtare bolla xaafishe deeettes

Gitanne wolqama gidida keehippe lo'iza katama gidon issi adusatethaynne dhoqatethay lo'iza keethay keexeti utidaysanne ogezara dumma dumma kameti karetha medhonne bootha medhoy diza kameti hametishe de'etes

Keehipe lo'oza addusa ogey oosetidi dizayssa ha ogezani karetha medhora diza asipalite getetiza duma duma medhon tiyetidashe dizasane ha ogeza othida kameyi deyesi.

dalganne adussa gidida wolqama ogey lo7o lo7izayssi ayfes shin keehippe malaliza ogey ooseti dizayssenne ha ugeza nam7u kaameti issay isse guye woxxishe de7eettes

Gitanne adussa gidida issi walqama oge oosettishe dizayssi beettes ha ogeza ooththiza kame woykko ha ogeza bookkiza issi walqama kame ogeza ooththishenne bookkishe dizayssi beettes ha ogezappe pude baggara dumma dumma mitha qommoti de7os.

Dalganne keehippe wolqan hay mu gidida woykko adursa oge dizayssinne ha ogeppe ushachcha bekkenne hadursa bekke keehippe lo7exinne ha wodezan keexxettida gitta keeththeti dizayssi betees.

Issi dalggane addussa giidida oggey ossetishe de'es ha oggeza oththiza kammey zo'o medhora diiza kaamey ha oggeza lo'athishene oggeza gigisishe de'ess.

Daligane adussa gidida oge biro osetishene boketishe des ha ogeza giddon oge gigisizane bookiza issi kamey ogeza bokishe de'es ha ogepe ushacha baggene hardissa bagen duma duma miththat de'es.

Gita kaameti oge giigissiza woykko oge lo'athiza kaameynne dumma dumma deexo miisheta caaniza kaamey ogera hamettishe de'ees. Ha ogeppe pude baggeynne duge baggey dumma dumma gita mithati de'ees.

Isi oge woykko gade giigissiza woykko bookkiza dumma dumma kaameti woykko ogi giigissiza kaamey dalga oge giddon nam7u kaameti eqqidi de7oosona

dalganne adussa gidida gitta oge oosettishe dizayssanne oge bookkiza woykko oge ooththiza nam7u oge ooththiza kameti ha oge giigissishenne ogeza ooththishe de7ettes

Gitanne dalga gidida oge bookkettidi oosettishe dizayssani ha ogeykka beyshin adussa ogera issi addey ha ogezara hamettishe deees ha ogeppe pude baggenne duge baggey dumma dumma booketida gadey beettes

Issi addey garsera booththa may7o bollara koote gita koote may7di dizayssinne addezappe guye baggara dumma dumma deexo miishe xaanniza zo7o kaame dizayssi beettes kaameppe gede baggara gita mith deees.

Issi adey bitha kumetha mayoo mayiddi batoho bola uttidi a dumma dumma wokko asa akamidda akimetti bakushen athizza misha athiddi haathan meccetishe de77ees.

issi heerati diza asas keehippe koshshizanne waanna gidida miishappe geeshsha ushsha haaththay koyro gidissin ha geeshsha ushsha haaththay ha oosettida sohoni woykko h oosettida keeththann shiiqidi hara hara bessa bana sima diza miishey dee

Issi eras koshshizanne koyro gidida miishatoppe waannay geeshsha ushsha haaththe gidishin ha geeshsha ushsha haaththe oosettidayssa dumma dumma kawo oosanchati asashi anji immishe dizayssi beettees.

Paydoni usuppun aththuma asathi eqqidi dalgga gade giddoni deeththes; ha asathu mathankka dumma dumma miishhi ooththanas maaddiza shubo kareththa shuboy xaaxeththi dizaysskka beeththes.

Issi heerani diza asatas koshiza miishatape wana wanape koyro gidizaysi geesha usha hatha gidishini hage geesha usha hatha izan shiiqidi duma duma qomo soho biza haatha shiiqoso woyko tankere geetetiza miishai oosetidi de'es.

issi heerane woykko issi dere giddon koshshizayssi geeshsha ushsha haaththa gidishin geeshsha ushsha haaththay asas ginbettidi woykko oosettidi dizayssinne ha kaaththa mata woykko kessaey keesettidi de'ees

issi heerani diza asas koshshiza miishetippe waannanne koyro gididayssi geeshsha ushsha haaththa gidishin ha geeshsha ushsha haaththay oosettidinne dizayssi beettes ha geeshsha ushsha haaththay dumma dumma heera bana mala ha sohon shiiqidi hara soho bees

Issi heera asas koshshiza waanna waanna miishatoppe koyro gididayssi geeshsha ushsha haaththa gidishin ha geeshsha ushsha haaththay asas ooseti ke'idi geeshsha ushsha haaththayka nam'u baggera goggishe deees.

Issi heera asassi woykko issi deressi koshshiza waanna waanna miishathuppe koyro gididayssi geeshsha ushsha haaththey gidishini ha geeshsha ushsha haaththey asas ooseththin daro kawo oosanchchathi yiidi haaththaa anjjidi asas immishe de7eettes.

Issi deresi koshshiza waanna waanna miishato giddon geeshsha ushsha haaththay koyro gidishin daro xibabeppe oosettiza dunguza geetettiza mayo mayida asay ha geeshsha ushsha haaththa oosettidayssa anji asas immishenne kushe mecetishe dees.

qoodani usuppuna woy laapun asa gidiza asati issi talga gade giddon eqqidi de7ettes ha dumma dumma medhora diza woykko zo7o medhora diza may7o may7ida asa ta oosoy asas koshshiza geeshsha ushsha hatha giegissidi gathokko

dalganne keehippe gita gidida abba dizayssi beettes ha abba matara dumma dumma gadey bookketidi dizayssanne daro asay ha booketida gadefe dumma dumma madabaratane aaththidi haaththa giddun qolishe dezayssibe

issi heera asas koshshiza dumma dumma miishato giddofe koyro gididayssi geeshsha ushsha haaththa gidishin ha geeshsha ushsha haaththay ha bettiza keeththa giddon shiiqidi dumma dumma heera biza keeththey keexettidi deees